Zikpuinɔdziwo ƒe aɖaŋu vovovowo, atsɛ̃a ɖaŋu vovovowo. Nɔnɔme vovovowo le wo si, eɖewo le ʋie, eɖewo amakpamu hã le wo si. Aɖawo hã le afiya.

Fiaseme, nyinotsi. Gomenyinotsi le, tomatosi gometɔ hã le. Ekplɔ̃ le afi ya. Aŋɛgo hã le afi ya. Agbalẽgo hã le afi ya. Nu vovovowo le fiseame.

Eŋudzeƒe yi ka mɔzɔla vovovovowo le, eŋu vovovowo le afi ya mɔzɔla vovovovowo li, eŋukula ƒe kpeɖeŋutɔ le agba dom le ŋua me hena emɔzɔlawo ƒe mɔzɔzɔ, Ame vovovowo le eŋuɖoƒe sia.

Ghantɔwo ƒe sewɔtakpeƒe, sewɔtakpeƒemenɔlawo le afi sia eye wole ese kple ɖoɖowo wɔm le sewɔtakpeƒe la me.

Nyadzɔdzɔxleƒe, ŋutsuwo le tsitre eye nyɔnuwo le tsitre le nyadzɔdzɔ sem, ekplɔ hã le afi ma, nuŋɔŋlɔ hã le afi ma.

Modzakaɖeƒe le etɔ to eye wokɔ ebe kɔ tu xɔe. Zikpuiwo le afi ma, akpasa yike me wodzea ŋe ɖo hã li, enetiwo le afi ma eye etowo li le etɔa to.

Amewo le takpekpe me. Yevuwo kple ameyibɔwo le takpekpe me. Wole aɖaŋu ɖem le takpekpe me.

Emɔɖaŋuwɔƒe. Wole, nyɔnu kple ŋutsuwo le emɔwo gbɔ. Ŋutsua ɖo gaŋkui eye wòdo awu dzẽ. Nyɔnua do awu blɔ. Wole ashi trɔm le emɔwo ŋu le mɔɖaŋuwɔƒe.

Dɔnɔkɔdzi ƒe amekoƒe, gbedalagã wole afi ma eye gbedala ƒe kpeɖeŋutɔwo hã le afi ma. Dɔyɔmɔ vovovowo le afi ma. Amekoƒemɔ vovovowo le afi ma.

Ŋutsuvi aɖe le kusi ɖe ta eye wo ga eŋu fɔtsi tutum eye le asime.

Afɔku dzɔ le afi sia. Xɔwo mu dze wonuiwo dzi. Ŋuwo hã lɔ wonuiwo ye amewo fɔ woƒe nunɔamesiwo do goe.

Amedzro siwo va modzakaɖeƒe va asime. Fi si ke nutatawo, Afrikatɔwo ƒe nutatawo kple nɔnɔmetata vovovowo. Woku wo, atitatawo, ametatawo, nɔnɔme vovovowo kpɔƒe.

Eɖawɔƒe, wole ɖa wɔm, ame ɖe bɔbɔ nɔ anyi le ɖa wɔm, eye eɖawɔwɔ ƒe atsia vovovowo ƒe atsia le agbalẽ dzi, nutata vovovowo ƒe atsia le agbalẽ dzi, nyɔnu aɖewo hã nɔ anyi le afi ma.

Eduhenya le edzi dzi yim le afi ya. Ŋutsuwo le afi ya le agbɔsɔsɔme eye wole dunya hem. Masɔmasɔ aɖoo nugɔmemasemase ge ɖe wo dome. Wole dzre wɔm eye eɖwo le kɔ dam.

Dzidzɔkpɔƒe, modzakaɖeƒe, aglotuƒe nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Amewo le agbɔsɔsɔ me za eye wole dzidzɔ kpɔm hele aglo tum le modzaka ɖem.

Nyɔnu aɖe le nu abe ɖaba tɔ ene, kɔ nane yevu aɖe fiam abe ɖewo dzi be yava nɔ anyi ɖe yameʋu me ene.p

Asitsaƒe, asime, amewo le nu ɖam, amewo le nu ƒlem, wole nu vovovowo dzram, amewo hã le gasɔ dzi le nu ƒlem, ame ɖewo hã le tsitre le nu ƒlem.

Dzɔdzɔmenu yike nye eke ƒuƒu, eke gbogboo, amewo le eke sia me zɔm hele yiyim, fii ke ekewo ɖeɖe le, fii ke tsi medzana leo, wònye eke ƒuƒu.

Exɔtutu ƒe gɔmeɖokpe. Ŋutsuwo le dɔ wɔm le eŋuti. Ŋutsuwo ƒe xexlẽme le abe ame adre, wo katã woɖo kuku ʋɛ̃. Eɖewo le awu amakpa alo vidzɛ̃ mi me le dɔ wɔm le exɔtutu ƒe gɔmɔɖoƒe ŋu.

Dziƒoxɔ gã aɖe, amewo le afi ma eye nukukluiwo hã ƒo ʋlã dziƒoxɔa. Ame vovovowo le afi ma.

Mɔzɔla vovovowo le trianiɖoƒe alo ŋuɖoƒe, agbakɔŋuwo hã le afi ma eye wole efli me heyina woƒe emɔzɔgbalẽxɔƒe hene emɔ zɔzɔ.

Dziɖegbe ƒe ŋusedɔwɔlawo le dɔ wɔm le dziɖegbe ƒe ŋuse ŋuti. Wole atsi dzi dem yina ɖe dziɖegbe ƒe akaɖi de ge le atsi ŋu atsi kɔkɔ aɖe dzi.

Eʋe ƒe ŋuse hike wokɔ wɔna kaɖi ƒe nunyaŋudɔwɔlawo le eʋe ƒe ŋuse ƒe mɔwo ɖɔm le afi sia yi ke be woahe akaɖigbe akaɖisisi atso me.

Asime, fi si ke asiɖaŋuwɔwɔ vovovowo le, atikeviwo, akpetewo, dzonuwo, kɔmedzonuwo.

Keteke woƒe dzeƒe le afi sia, amedzro vovovovovo wova keteke dzeƒe eye woyina keteke ɖoƒe, ame aɖewo lé woƒe agbawo ɖe asi ɖi tso keteke wome.

Xɔme. Xɔmetsonu gã aɖe li. Agbale vovovowo le xɔmetsonua me, xɔmetsoɖaka me eye zikpuiwo hã le xɔa me.